Ezi n'ebendera z'amahanga mingi ageteeraine buri ihanga riinemu ebendera yaaryo nana eya Uganda erimu erangi ya kyenju n'erikutukura n'ey'okwiragura kandi amahanga agandi nago gainemu ebendera ez'ago ez'omutaano